Ngele tashi ya pokuteya omwiidhi goongombe ngono hagu ithanwa Olusiana, ohagu tewa nokashina. Ohaka hingwa kena omalola , haka thikile take gu teya guuka mehala moka hagu ningwa oongonga, lyili mokashina.

Aaholi yiinamwenyo aantu mbono ye na uunongo wokuputudha iinamwenyo ohaya kala ye na ohokwe, oshoka kehe oshinamwenyo oha kala eshi mangulukila. Ohaya vulu okupa oondjamba iikulya nenge taye dhipe omahini nenge omiti uuna tadhi ehama kaape na nande uumbanda wa sha.

Uudhila na wo owo wumwe wominamwenyo mbyoka yapumbwa esiloshipwiyu nampongo okwe ushita nuunongo wokutunga iihadhila yawo ohawu tungu iihadhila moka hawu valele omayi noku putudhilamo oyana yawo uuna yakoka tawu vala omayi okwetapo uukwawo uudhila mbuka ohawu ningi iihadhila wawo noomwidhi noshowo noohozi no hayi kala yakola yeyi gamene kuutalala nokomeya oshowo kaayoni ngaashi omayoka

Iimeno mbyoka yina uunkundi womeya ohayi kunwa yili kohi ye tonatelo lye tekelo lyakwata miiti. Aanikunino oha tula opipe dhomeya moombuli noha tula iimeno mboya momatala ano mothayila dhonete opo yeyi gamene komutenya tayeyi sile esiloshimpwiyu lyakwata miiti lyoku yi tekela omeya ga gwana nawa opoyi koke nawa yivule oku kala tayi longithwa nawa kaantu.

Omahala oga ningwa ge na omauwanawa ogendji ga ningwa pomahala pwa pumba uuna omuntu a hala aka talelepo pehala ewanawa otu na omahala ngoka ga longwa ga dhikilwa momeya hoka omuntu ho vulu wu yepo nomuntu goye nenge nezimo lyoye wu katalelepo no wu ithanekelepo oshoka ota pa monika nawa. Omahala gamwe oga tungilwa momeya.

Uuna omvula ya loka nawa, iimeno mbyoka ya kunwa momikwayo pokati pu na omituni ohayi kala yi li megameno, oshoka ihayi si omeya. Omeya ohaga kala owala ge li pokati komikweyo ndhoka dhi li po pokati kiimeno. Iimeno mbika ohayi kala ya nyanyukwa noya ziza nawa nohashi yi etele yi kale ya hapa nawa yo yi gandje iikulya nenge iiyimati yi li nawa yi na uundjolowele.

Eshito sho lyashitwa olyashitwa lina kehe shimwe hashi hupu koshikwa wo. Otuna oondhila dhomaludhi nomaludhi oshowo omayoka. Otuna oondhila dhoka hadhi hupu okulya omayoka opo dhikale dhina uundjolowele oshoka oho geli haga liwa koondhila ndho. Otuna oondhila ndhoka hadhi hupu okulya uupethupethu.

Omuhoko gwAawambo ogo gumwe ngoka gu na uunkulungu woku eta po sha, uuna tashi ya poompungulilo dhiinima mbyoka ya longa momapya gawo. Omapya gongaashingeyi gamwe omakulupya ngono haga ithanwa omathatapya nohaga zi iilya lela. Ohaya ningi iigandhi moka haya tula iilya yawo mbyoka taya pungulile konofu.

Uuna ondjuhwa ya mona ekondombolo ohayi vala omayi. Omayi ohayi ga langele nohayi tendula uuyuhwena. Uuna ondjuhwa ya tendula uuyuhwena, ohayi lala nuuyuhwena wayo pondambo mpoka ya tendulila, ohayi kala ya hokwa po, oshoka oyu uvite etumba yina uunimona wayo uushona.

Iimeno mbyoka yina uunkundi wokukoka, ohayi kunwa yili metekelo lya kwata miiti. Ohayi tekelwa momikalo dhayooloka, ngaashi omukalo ngono gwokutekela omeya taga zi pombanda, ominino dha tulwapo moshinanena, ogwo omukalo omwaanawa gwokutekela iimeno mbyoka yina uunkundi wokumena, ano iimeno mbyono yihole omeya.

Iimeno mbyoka yina uunkundi wokukoka ohai koko yili kohi yetonatelo lyaanongo yiimeno. Ohai koko tai tsininwa omeya taga ziilile pombanda nohayi pewa uuhoho shili palandulathano. Iimeno mbyoka ohai koko yili nawa nohai imi iiyimati tai gandja uundjolowele kwaamboka yei hole.

Aanongonnoni ye ende woo taa nongonona eshito nkene lili lyo opala. Aanongononi oya nongonona, noya monomo iimeno yimwe ha yi ithanwa uuhili; nenge owoya, iimeno mbyono oha yi kala ya toka toti ando oya fa oma gege, ashike iimeno iiwanawa. Oye yi nongonona kutya yimwe yomuyo oha yi liwa ngaashi uuhilili osho woo owoya noha yi palutha aantu.

Omuthigulukalo gwaAwambo ,Aawambo uuna yena iituthi yopamuthigululwakalo ohaya kala ya zala oohema dhopamuthigululwakalo ano oodhelela noonyoka oshowo iikayiwa yoodhelela ohaya humbata iikumwa mbyoka hayi humbatelwa miitenga ano iiyuma hamu haumbatelwa omalovu giilya ngika haga faalelwa aakwashituthi opo omuntu a kale eshi kutya okwataambulwa ko pashiwambo

Aamuni yoohi ohaye dhi tula muundama, dhimwe odha tulwa muundama wa tulwa oplastic nelalakano opo ya kale yedhi wete dho dhi kale dhi na omutalelo omwaanawa uuna tadhi yogo omeya dhi li kohi dhi iwetikile. Aanongononi yoohi ohaa nongonona oohi dhawo nokutala uuna dhi na uunkundi yo ye dhi yakule meendelelo.

Uuna aanduluki yiikunino taya ningi iikunino yawo ohaya ningi iikunino yawo shiikolelela kwaashoka shi na okuningwa ohaya tulapo ominino pokati kiimeno ya ningapo ominkanka nelalakano sho taya kunu iimeno komitunda dhominino ohayi kala yi na uupu wokutekelwa ethimbo lyoshikukuta nenge lyokwenye.

Iimeno oyindji oya mena momahala ga yooloka, kehe ehala olya shitilwa oshimeno shoka tashi opalele, iimeno yomoondundu Iyo iimeno yimwe mbyoka yina oonkondo yina omidhina dhina oonkondo ndhoka hadhi nanana omeya oku ziilila momeya yo ohayi kala nomwenyo omule. Iimeno mbyoka oyina omadhina gomathigululwadhina ngaashi o Acacia.

Mongaashingeyi aantu oya huma komeho. Ohaya longitha iilongitho ya yooloka okupulula omapya gawo ngele tashi ya puunafaalama. Aanamapya naaniimuna ngashingeyi ohaya longitha omambakumbaku gomatemo omanene ngono haga kutha po oshilwa oshinene okupulula omapya gawo. Omambakumbu oha ye ga longitha oshoka oge na oshilwa oshinene go oha ga endelele ge vule okulonga koonyala

Momahala gomuushimba ano mgele toyi komahala hoka ku na oondundu, omuna omutalelo omwaanawa ngoka tagu nywitha omeho pakutala nonkene eshito lyili po, lya shitwa lya yooloka. Omuna omamanya nga inaa ga monika nale nomuntu uuna wa talele po oho ziko lela wa nyanyukwa, oshoka owa mona oshinima oshipe.

Oshiwambo oshi na omauwanawa ogendji. Aawambo ohaya li oshimbombo shomahangu pamwe nekaka lyompungu. Uuna pu na omuntu ta lalekwa tayi kuushimba oha telekelwa ekaka nenge omboga pamwe noshimbombo shomahangu nopo shi taafula mpoka ta lile ohapu tulwa omakunde omatokela, opo a kale e na ompolo shi tayi kuushimba.

Mboka yakala momahala mwathita ohaya toto uundjila wawo momithitu moka hamu endwa kukehe gumwe opo a kale ena egameno . Omithitu odho omahala ngoka gena iihwa oyindji nohamu kala mwathita nomuntu uuna ta ende mo oha vulu okukala atila.

Ekondombolo olyo limwe lyomondjuhwa dhoka ondumentu ohali munwa nandyo etali kalekwa po oshoka olina oshilonga shasimana .Una oondjuhwa kadhina ekondombolo nena ihadhi vulu okuvala uuyuhwena ohadhi vala ihe omayi ogo ageke ndele kagena omutendulilo ano otaga vulu okweta po okayuhwa nenge ondjuhwa okwawo.

Aanongo yomomeya nenge mbono yena ohokwe yokupungula nokutekula oohi, ohaya tula oohi muundama pooha nomagumbo gawo nokudhipela mo iikulya. Nokutala nkene hadhi koko opo ya ilongeleko nkene yena okutekula oonkwawo, dhoka tadhi ka landulako mesiku lyano.

Uudhila owalongwa wayooloka, otuna uudhila mboka hawu tilika naamboka wu holike kaantu. Otuna uudhila ngaashi omakulu, omahwiyu nosho wo omadhila ngoka haga tilika ngaashi omapumputu. Ehwiyu olyo okadhila hoka haka tilika nohaka longithwa iilonga yomilema kwaamboka ye na uunongo wokuuzilo.

Uunongononi sho weya, aantu oya tameke okulonga omathano goku thaneka uuna omuntu eli modhila, omathano ngoka ohaga thaneke pevi noshowo momawangandjo, iithanekomwa yo pevi mbyono ohayi kala iishona paku tala ngele toyi tala momathano oshoka, odhila oyili muule.

Aanafalama dhingi oyena omashina omanene, oya ndulukapo omashina omanene ngoka ngoka haga laakaneke nenge okufula miikunino uuna yahala okutsikamo sha. Omashina ngaka ohaga longo komaaholi nohaga longo nuudhiginini nomeendelelo gevule koonyala.

Aantu oya ninga uundama wa wo woohi, wa kola na owu na omahala omawanawa. Uundama mbuka ohawu kala wa tulwa oonomola kutya, hano okandama koohi kotango, okandama koohi okatiyali sigo tuu okokandama ka hugunina. Wa ningila mboka taa talele po naamboka ya hala oohi dhomaludhi ndhoka tadhi adhika muundama mo.

Komunkulofuto oku na ohaku kala alushe kuna iinamwenyo yayooloka otu na ko oombwa dhomomeya dhoka dhili dhasimana onga oonzo dhopaushitwe hatu monoko omauwanawa ngaashi omagadhi ngoka haga thituluka omakutsi uuna omuntu ta ehama, iipa woo yoombwa dhomomeya mbyoka hayi ningitha omapaya noshoo woo onyama yombwa yomomeya oyi li oshinima shasimana kwaamboka haye hili.

Aziilongo uuna taya talelepo iilongo, oha yeende nohauto dhawo taya talelepo omahala nomahala. Oohauto dhawo ohadhi kala dhina ootenda, omalukalwa gawo gokulala uuna ya talelapo komahala gokokule oshowo iigamenithi yawo uuna yeli moongoya taya tala nkene uuyuni woopala.

Ethimbo lyokulonga aantu ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo. Omambakumbaku ngaka ohaga longo oofoola oonene taga longo etata lyowili. Ohaga kuthapo oshilwa oshinene uuna aantu tayega longitha.

Aatekuli yoohi nayo oyeli woo yena oshilonga monkalamwenyo komuntu. Uuna aantu yahala okutekula oohi ohayedhi ningile uundama. Uundama mboka ohawu ningwa watulwa omeya gena uundjolowele no ohadhi tulilwamo iikulya koonkulo dhoondama ohaku tulwa ooshako dhomavi nelalakano opo oohi kadhinukemo dhikale tadhi tondoka kevi lyowala.

Momavi gomamanya otu na mo iimeno mbyoka iinankondo, iimeno mbyono ya shitwa ihayi tila enota. Iimeno mbyoka oya shitwa yi na omidhi ominene dhoka hadhi teke omeya momamanya, nohayi kwata omeya uule wethimbo ele, uuna kaa pena omvula. Iimeno mbyono ongaashi omuti go Quiver, oAcacia ano omano nosho tuu.

Eshito olyo opala kaantu uuna omuntu e ke enda mo kooha noha dhuuyuni oha tala nkene eshito lyo opala. Oha mono nkene eshito li na oondundu nomutalelo gumwe omupe gu vule gwopehala mpoka a kala. Oondundu odho oshinima hashi u vitha nawa omuntu momadhiladhilo, oshoka ohadhi ondodha omeho uuna omuntu e dhi tala.

Aamuni yoondjuhwa oyeli haya munu uuyuhwa momikalo dha yooloka. Ohaye wu tula pehala limwe alike etaya tula mo omandoloma moka haye wu pele iikulya. Ohaya tula mo iikulya, omeya oshowo omiti uuna tawu ehama. Shika oyeshi ninga opo ya mone olumuno oluwanawa lyuuyuhwa, uuyuhwa kaawu napele pamwe nooyina.

Aanafalama aanene ohaya longitha omambakumbaku okulonga, okuteya noshowo okuyungula. Ohaya longitha omambakumbaku okuteya taya longitha iilongitho mbyoka yo opalela okuteya shoka sha kunwa. Ohaye shi ningi oshoka oya hala ya mane mbala, yo ya gwanithe iipumbiwa mbyoka taya longo momwaalu omunene.

Aanafalama mbono haa kunu omwiidhi, oha ye dhitekele nominino dha tsuwa oombululu , dha lekwa mombanda nenge gwa tsilikwa koshinima shontumba. Opo omwiidhi gu kale gwafa tagu lokwa kovula pethimbo lyokwenye nenge pethimbo tuu kehe kaa kuna omvula.

Oondundu odho dhili oshitopolwa she shito uuna wayi muushimba nenge wayi komahala ngoka ga nika oondundu ohozi ko wamona kene eshito lyoopala nankene lya yooloka kwaandyoka lyo komavi giipungu. Oondundu odho evi lya shitwa lyomamanya ndyoka lya yooloka li na iithulukutumba ya yoolokathana no oha li monika nawa.

Aalongi yomiikunino, opena mboka haya longo meni lyoositola, mboka haya pakele iiyimati ngaashi, omatama nomalemune moma pakete opo ga vule gaye komalandithilo. Aalongi mbaka oya dheulwa oku hogolola mo iiyimati mbyoka ya ninga nayi noye yiitulile, opo ya tulemo iiyimati mbyoka yili nawa, tayi eta oshimaliwa, notayi nana aalandi.

Aanongo oyendji uunene tuu aanafaalama mbono yahuma komeho ohaya longitha ominino dhomeya dhokutekela iimeno yawo. Ominino ndhika ohaye dhi longitha oshoka ohadhi ende mooha dhiimeno nodha gwana mo nawa . Ohaye dhi tsu oombululu pomakota giimeno opo uuna apatulula ko kowili omeya ohaga tsipuka mo guuka owala poshimeno na ihaga hepa nande.

Aanafaalama dhingi, mboka ye na ontseyo yokukuna iimeno ohaya kunu iimeno yawo momikweyo, opo yi kale tayi gandja omutalelo omuwanawa. Iimeno mbyoka hayi tila omutenya ohayi siikilwa noothayila, opo kaayi pye omutenya komafo, oshoka yimwe yomu yo ohayi liwa omafo uuna eteyo lya adha.

Aazayizayi natuya panduleni, oshoka oyeli we tweetela ehumo komeho lyakwata miiti. Oyetu etela omashina gokufula omalambo una pena elambo lya pumbiwa oshinima shontumba nengenenge poshilonga tashilongwa. Oyetu etela omashina hagafulu mevi muukukutu moluma hagayi omahooli haga longithwa kaantu Peha yokukala tatufulu noonyala tatuzi omazuguzi.

Aanafaalama mboka haya tsike omwiidhi, twadhini kutumbula omwiidhi gwokangwena nenge omwiidhi goongombe ngono hagu ithanwa olusiyana, oye na omashina ngoka haga teya omwiidhi uuna gwa adha okuteywa. Ohaye gu gongele moondoloma e taye gu manga gu ninge oombalili oonene dha gwana oku landithwa nodha gwana oku hupitha iimuna yawo esiku lyanofu.

Iimeno oyindji mbyoka yi holike nohayi eta oshimaliwa ohayi kunwa yi li metonatelo lyomuzile, moka aantu haya longo muyo omutenya nuusiku, ya tulilwa mo ehala nenge oonete ya tema yi na oolamba moombuli, opo aantu ya vule oku yi talela po nokuyi sila oshimpwiyu, yo yi ime iiyimati iiwanawa.

Aatekuli yoohi ohaye dhi pe iikulya tayi pitile moonete, yu ukilila moondama dhadho nomalalakano dhi koke dho dhi kale dhi na uundjolowele esiku nesiku. Ohaye dhi tulile mo omeya omape, opo dhi vule okukala tadhi yogo dha manguluka dho tadhi fudha nawa dhi na uundjolowele.

Aayuli yoohii ohanongonona nokutala oohii shoka dhihole okulya, uuna hayayulu oohoo noonete ohayedhi ekameke momakana noyatale iikulya mbyoka hadhili opo yavule yilongeleko una takamuna oohii moshikando tashiya. Ohatala iikulya mbyoka dhihole nokudhi longekidhila una tayekedhitula muundama wawo moka nenge mupona wawo moka hapungula oohii opo yedhiningile uwanawa wokomangula.

Muundama woohi uuna aatonateli yawo ya mono kutya omwa nyayipala nomwa kaka ohaya tula mo omeya gena omuti ngoka itaaga dhipaga, ihe ohaga yogo mo noku pa oohi uundjolowele, shika ohashi ningwa opo shi kale ke po egameno lyiinamwenyo yokohi yomeya.

Oondjima oyo yimwe yoniinamwenyo iiyeti ohenda, oya longwa yina nenge oya shitwa yina uukwatya wafa womuntu nohayi kala yapumbwa esiloshipwiyu lyakwata miiti. Ondjima oyo oshinamwenyo shina ongushu ngele otashi ya peliko uuna aataleliipo taye ya okushi tala.

Eshito olya shitwa lyo opala. Oli na oondhila dho opala dhomaludhi gi ili nogi ili. Otu na ondhila yontsa ndjoka hayi kala momithitu mwathita momakuti nenge yi li komahala ngoka ga gamenwa. Ontsa oyo ondhila ndjoka hayi mono kokule nohayi tungile kuule, ano koshiti oshikukutu nohaku kala ku na oshiti shu ukilila.

Okwa shitineshito lye lyoopala ndyoka eli shita lyina omavi ga yooloka. Evi lyoku ninga uunafaalama, evi lyona lina omamananya ano evi lina ondundu hali monika nawa nohali kala lina omutalelo omwaanawa ku mboka haa kala mo nenge aakalimo yalyo.

Iimeno yongashingeyi ihayi tekelwa ye nomayemele ihe ohayi tekelwa noopayipi, ndhoka hadhi tula omeya pokati kiimeno momikanka dhoka dhili pokati kiimeno. Oopayipi dhika ohadhi kala dha tsuwa oombululu nelalakono opo dhi gandje omeya ga yeleka kiimeno yo ka yihenwe.

Aamuni yoondjuhwa ohaya munu oondjuhwa, ohaye dhi tula moofaalama ano miikunino yoondjuhwa miikuku nohaye dhi pele mo iikulya . Oondjuhwa dholudhi kehe ohadhi ika lekelwa, opo kaapu kanithwe nande ombuto ombwanawa ndjoka ya pumba. Oondjuhwa ndhika ohadhi pewelwa mo iikulya ethimbo kehe no ohadhi vala omayi nodha tulwa mo wo nomalalakano ga yooloka.

Ongandu oyo yili oshinamwenyo shanika oshiponga mokati kaantu. Uuna aantu yeli kooha dhomilonga ohaya kunkililwa yakale kokule yoyakale yapandjala yo oyeli ohanda yatala iinamwenyo mbyoka yanika oshiponga ngaashi oongandu. Ongandu ohayi vulu okuteya omuntu nomayego na otayi muli po thilu thilu oshoka oshinamwenyo shanika oshiponga.

Aanafaalama mboka ya kotoka uuna taya kunu iimeno yawo, iimeno mbyoka ya kunine onvula yaziko uuna shampa ya teya iihenguti oha yeyi thigimo moofalama dhawo nohayi kala moka yi pululimwemo pethimbo lyomulola gwa landulako. Shika ohayeshi ningi nelalakano opo omumeno ngoka gwa landulako gu kakale gwa ziza nawa gwa talalelwa oshoka evi olina uuhoho wiikulu mbyoka kwali yi limo.

Omvula ngele ya loko iishana ayihe ohayi udha omeya. Omeya ngoka ohaga kala ge na iinamwenyo ya yooloka yokohi yomeya. Muyimwe yomiinamwenyo mbyono omwa kwatelwa oohi hadhi kala dhi li momeya tadhi toyo dha panda nkene Nampongo edhi pa omeya dho dhi valathane. Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka yi holike kaantu, noha dhi putudha aantu dho ohadhi tidha po omukaga.

Aawambo ngele ya longo iilya yawo, ano Aawambo mbono ye na omathatapya, ohaya longo iilya nohaye yi tula mooshako uuna ya kutha mo yawo mbyoka taya li muule wethimbo ndyoka manga omuloka kaagu ko nohaya ka landitha komatala. Oongulya dhiilya ohadhi kala dhu uvite ombili, oshoka otadhi mono aalandi yiilya notaya imonene iiyemo kumboka kaaye na omapya.

Uuna aantu ya longa nomupondo ohaya kala yena iilya, omapungu nosho wo iilongomwa ayihe mbyoka ya longa momapya gawo. Iilongomwa mbyono ohaye yi fala komatala yeke yi landithe po kwaamboka yeli mompumbwe yawo. Nohaye yi landitha pamikalo dhayooloka yamwe ohaya landitha momakopi taye ga tula ondando kutya olina ingapi, omanga yamwe ohaya landitha moolata yedhi tula wo oondando kutya odhina ingapi.

Oondundu odhi na omashito ga yooloka. Otu na omeya ngoka ge li pokati koondundu, haku tiwa oluthithiya, noha ga kala nyanyudha aantu, mboka haa talele po. Ohaa nongonona nohaa tala kutya omeya ngano ota ga zi peni, noshike she ga eta, no haa mono omauwanawa ogendji, uuna taa nongonona.

Aanafaalama ngele taya kunu iimeno yawo momikweyo ohaya kutha oongodhi dha yooloka nuuti uushona taya ningi omikweyo ya tula mo oongodhi ndhoka taya dhike mo uuti. Pompito kehe mpoka pwa dhikwa iiti ohaya tsike po nenge ya kune po oshimeno shoka sha pumbiwa po, opo ya yalule oometa noombepo ndhoka tayi kala pokati kiimeno yi ipitithile po omahala yo yi fudhe nawa yo yi taambathane uuhoho.

Momilonga omuna iinamwenyo mbyoka yokohi yomeya ya nika oshiponga. Otuna mo oongandu ndjono nayo ya nika oshiponga. Oyina omauwanawa ogendji uuna ya silwa oshimpwiyu. Oshipa shongandu ohashi ningwa omapaya niinima oyindji mbyoka hayi vulu oku kalongithwa monakuyiwa kaantu ya yooloka

Momudhingoloko omuna iinima oyindji nomaluhwa ngoka ga kundukidhwa kiiti nookiimbondi oyindji mbyoka hayi kala ya thita noonkondo ngele to ende miishana nenge momithitu ohamu kala muna iiti mbyoka iinomona nale oshowo iimeno mbyono inomona nale ya pumba yi omadhina gayooloka noho ilongelemo oshindji uuna to ende to nongonona eshito.

Una wa ka talelepo komahala gokuushimbwa, una wuli mondjila to yi nenge to galauka oho mono oondundu tadhi tondoka nomwidhi guli momunkulo. Eshito ohali kala lya opala oshoka kehe shimwe oshili tashi monika nawa lela, sha ukilila ngashi sha shitilwa po kuNampongo.

Omuntu ngele okuna oongombe ohakala u uvite etumba oshoka oongombe odho eliko . Ohedhi litha nawa pomahala mpoka pwaziza nawa dhikale dhina omalutu taga vulu oku talwa dho dhikale dhina uundjolowele.

Uuna omvula ya loka, iimeno ohayi kala ya ziza nawa, omumeno omwaanawa oku tala nawa tagu ondodha omeho. Unene tuu aakuni yomahangu ohaya kala ya nyanyukwa oshoka eteyo ohali kala ewanawa li shambukitha petameko sho opo taya kunu. Ohaya kunu omahangu nomapungu nohaga kala ga ziza nawa, gena uuhoho, shiyenga shanangombe.

Oondama dhoohi odhili dhalongwa pamikalo dhayooloka. Odhalongwa dhina ominino ndhoka hadhi pombelemo omeya gokutalaleka oohi nenge gokutula mo ehala ewanawa lyokumbwinda oohi oshowo omiti nenge iikulya moka hamu tulilwa oohi dhilye dho dhoondoke nawa.

Uuna eteyo lyoohi nenge eyulo lyoohi lya thika aayuli yoohi ohaya iyunganeke muungundu nohaya kutha onete nenge shoka haya yulitha oohi ya ka yule oohi momatale. Ohaya nana onete e taye yi tula medhiya notaya yulu mo oohi dhawo e taya topola, oshoka oye na elongelokumwe.

Aanafalama yoongombe ohaya gandja omiti nenge oontutila koongombe dhawo dhi kale dhina uundjolowele. Oongombe ndhika ohaye dhitula moshinimshafa omanga muna iitenda opo kadhi kale tadhi piyagana. Oongombe dhika ohadhi kala dhina uundjolowele nohadhi gandja iilongomwa ngaashi omahini melandulathano nogena uundjolowele kaantu.

Aantu mboka ya kala komilonga ohaya longitha uuwato okutaaguluka omeya uuna taya yi komahala geli ha yika yomulonga. Uuwato mbuka ohawu kala wa longwa nawa oshoka ohawu kala kaawuna nande ombuluku ka muye omeya wulye aantu omeya.

Uunafalama nawo ohawu longitha wo omukalo gwo ku tekela ngoka guli paife pamukalo gwopashinanena haa longitha oopayipi moka mwaza uutayi uushuna wuuka piimeno mbyoka yili moshikunino shimwe omukalo nguka ohagu tetula aafalama opo ya kale iitaka teka omeya komatale nenge moondombe ngoka geli kokule the ya kale haya longitha omukalo ngoka omupu.

Aanafaalama mboka ya pyokoka nawa ohaa longo iikunino yawo ya kuna mo iikwamboga ngaashi omacabbage nuunawamundesha nosho tuu. Iikunino mbika ohayi kunwa momikweyo nelalakano opo yi gandje ombepo kiimeno iikwawo.

Uuna omuntu akutha onkatu aka talelapo komahala ngono geli muushimba omawanawa ineenda nale oha kala uuvite ombili oshoka omahala oga longekidhwa nawa. Ohaga kala gena okayima hoka haka ithanwa kutya okandama kokuyoga uuna aantu yuuvite uupyu itaya vulu oku kiiyuvitha nawa mokandama kokuyoga taya talaleke omalutu gawo. Ohaku kala kuna oondunda ndhoka dhokulala dhili pooha dhokandama kokuyoga, oshoka ehala ohali kala tali monika nawa.

Omacabage ogo geli iikwamboga yasimanekwa kaantu ayehe ngele tashiya kuundjolowele. Ohaga mene gena omatinti geli kombanda nomuntu una tateya oha tete ashike pekota tatsikile noku tekela go natango otaga tu tuma. Ohaga kunwa momikweyo gakunwa kaanafalama mboka yeshishi lela okuga kuna nohaga nyanyudha omukuni una taka teya.

Aanafaalama mboka ya dhewuka ohaya kunu iimeno momikweyo nelalakano opo yi pitathanepo ombepo pokati . Ohayeyi kunu woo yeyi tula momuzile nelalakano opo kayi dhengwe komutenya uuna tayi kaliwa . Iimeno mbyoka ohayi silwa oshimpwiyu pokati kayo ohapu ende ominino dhokutekela opo kaya mone iihuna yokutumba iinima iidhigu yoku yitekela kooshimwe nooshimwe oshoka oyindji. Aanafaalama mbano oya dhewukika.

Uuna omuntu eenda komahala unene ngoka ga gama kuushimba ohaku kala kuna oondundu ndhoka dhina uukwatya wapumba. Opena ndhoka hadhi hengumuka komeya uuna omvula yega dhenga pevi, opena ndhoka dha hokwa kombepo uuna kuna ombepo. Ohadhi kala dhili nawa nokwii thanekela uuna wakatalelapo na ohadhi kupe woo ethano ewaanawa kutya naangweye owamona eshito lyo opala.

Aanafaalama dhingi ohaya longitha uundama, mboka ye wu hoka ye wu ninga nawa, ya tula mo oohi dhawo onga olukalwa lwokukokela. Oohi ndhika ohaye dhi munine muundama nohaye dhi pele mo iikulya. Ohaye dhi landitha po uuna dha adha okukuthwa mo dhi ka landithwe uuna dha koka.

Aanafaalama mboka yena ontseyo yiimeno ohaya kunu iimeno shi ikolelela ponkalo ndjoka hayi kalako kombanda yevi .Opena iimeno yimwe ihayi vulu okupya omutenya mbyoka ya pumbwa okukala yili momakolo giikwawo nenge ya ningilwa omuzile . Iimeno mbika ohayi ningilwa ootenda nenge ooshipa moka hamu vulu okupita omeya uuna omvula tayi loko nenge hayi tekelelwa meni lyootenda nenge oothayila ndhoka dhoonete uuna tadhi munwa.

Iimeno uuna yakunwa muunayilona ohayi kunwa nelalakano shi ikolelela kutya shino osha kuninwe uunake otashi ningimo omasiku gangapi notashi kakala shagwana okutsikwa uunake . Ohayi kunwa moonayilona etayi tulwa momambamba gashangwa oonomola opo mboka yehi kuna yena uunongo wayo yavule okuyi topola nokuyi tula mevi pethimbo lyo opala .

Evi olya shitwa lyo opala, olya shitwa lya yooloka. Otu na evi lyomamanya, evi lyoondundu naandyoka lyoondeina. Evi lyomamanya olyo limwe hali kumitha uuna omuntu a ka talela po eshito. Otu na omamanya ngoka haga hokwa kombepo, uuna ombepo tayi pepe, ohaga hokwa kombepo tali vulu okupwa po kombepo. Otu na omamanya ngoka haga ningwa iilambo iiwanawa nenge omitutu omiwanawa ga hokwa komeya.

Iimeno oyindji mbyono yina esiloshimpwiyu lya kwata miiti ohayi tekelwa nomukalo gwosprinkle irrigation shono shaza melaka lyopambelewa. Ano omukalo gokutekela omeya hagazi moombuli ano moopipe. Omukalo gwatya ngaaka ohagu eta iimeno opo yi koke meendelelo yoyi tuleko iiyimati meendelo vulu yika landithwe komatala nenge komalandithilo.

Pethimbo lyokulombo omvula ohayi ga dhenge pevi shiyenga shanangombe ohayi ga tilehi miishana. Iishana ohayi udha omeya omalundu taga udha omwiidhi ,oontekene tadhi lili kohi yomeya niinamwenyo ohayi kala ya nyanyukwa oshoka omeya opo geli omwiidhi omogulu momalundu aasita yoongombe mboka taya litha iinamwenyo ohaya kala ya manguluka oshoka omwiidhi opo guli pehala kehe.

Uuna aantu yamona okathimbo koku kiiuvitha nawa ohaaka talela po omahala omawanawa ngoka ga longekidhwa nawa kaazayizayi nenge kaayingisa mongaashingeyi omuntu ngele okwa hala okukala ena ondjokonona nenge ena edhimbulutho lyontumba ohaa katalela po komahala ngoka ga tyeyika nawa haga kala ga longekidhwa nawa gena iitafula go otaga monika nawa omahala ngaka omahala ngaka ohags etapo omadhimbulikitho mwaashoka shaningilwa monakuziwa .

Ondjuhwa oyo yili yimwe yomiinamwenyo mboka iitekulwa yomegumbo, iitekulwa namwenyo yomegumbo. Ondjuhwa ohayi putudha nenge ohayi vala omayi ,omayi taga tendulwa uuyuhwena, uuyuhwena mboka otawu vulu oku landithwapo wuna omwenyo nenge tadhi tegwa dhikoke dho dhika landithwepo dha ninga oondjuhwa oonene.

Iimena oya pumbwa esiloshipwiyu lya kwata miiti ohayi kunwa pashinanena aantu ohaa kutha oopayipi tayedhi leke mombanda oombululu kaanongononi nohaye dhi tulapo nelalakano lyoku tekela iimeno mbyoka yi li hayi gandja uuwanawa koshigwana ohayi tekelwa okuziilila mombanda omeya taga zi mombanda nomukalo ngono hagu ithanwa Splinkela Illigation.

Uuna omuntu aka talela po komafuta ohaka la uuvite ombili, oshoka oha mono shoka inaa mona nale Komafuta okuna oondhila dha yoolokathana ngaashi oopenguina pelaka lyopambelwa oo flamigo nosho nosho. Oondhila ndhika ohadhi opalele eshito uuna omuntu eli ko aka talela po noha tseya oshindji kutya omolwaashike dhili dha shitilwa kooha dhomukulofuta

Aanafaalama yamwe mboka ya huma komeho ohaya longitha uushina, okuhedha po omwiidhi piimeno. Ohaya longitha uushina woku kuthapo omwiidhi, wumwe womuushina ohawu kala tawu tekele uuna tawu kuthapo omwiidhi, nenge taya opaleke piimeno taya kuthapo shoka inashi opalela po.

Pethimbo lyoondima, aantu ngashingeyi oya huma komeho. Ohaya longitha omambakumbaku okupula omapya gawo, taya pulula oshoka omambakumbaku ohaya kuthapo oshimpungu oshinene. Omambakumbaku ngaka ohaga pulula uule wowili, na ohaga pulula oshilwa oshinene. Ohaya longitha wo omukalo ngoka gwokulongitha omambakumbaku oshoka inaya hala okumona iihuna yokupulula noondoongi.

Aagekuli yoohi oyo yamwe mboka yena ontseyo yokutekula oohi, ohaya ningi uundama wa yooloka woohi dhomaludhi, dhomithika dha yooloka oonene, ooshona naandhoka dha shigako, ohadhi ningilwa uundama, ohahdi tula muundama omohadhi tula tadhi tulilwamo iikulya, dho dhikoke nawa dhi vule okwaadha ompito ombwaanawa yokulanditha nenge yokuliwa koshigwana.

Aanafalama oyena omithika dha yooloka okukuna iimeno yawo ohaya tende moofalama dhawo moka moka hamu kala iikunino nomambaku haatende mo oondjila moka tamu ende oopayipi uuna iimeno tayi ka mena ihaya kala yena uupyakadhi washa ohaya patulula owala omeya sho keshe oshimeno osha mona omeya pethimbo lyo opala.

Aantu mbono haya thigulula po omukalo gwaazayizayi nenge tutye gwaayingilisa, ohaya longitha omambakumbaku okupululitha omapya gawo uuna ge na ongwena nenge pethimbo lyokulonga. Ohaye ga longitha ya tula ko omatemo ga yooloka, omatemo goluma, omatemo gokukutha mo ongwema momapya unene tuu ngoka opo ta geya nosho tuu. Ohaya longitha omambakumbaku nelalakano opo ya mane mbala.

Oohi dhoshiwambo ano oohi dhefundja, odho dhimwe dho moohi hadhi vulu oku tekulwa, ngele ta shiya kiinamwenyo yo kohi yomeya, ohadhi tulwa mokandama nenge momandoloma geli nawa omanene gaandjuka, moka hadhi peelwamo iikulya, dhilimo odhindji tadhi dhana, dho dhi vule oku koka dhika landithwe kwaamboka yeli mompumbwe yadho.

Aawambo oyo aantu yamwe ya shitwa ye na oonkondo. Uuna tashi ya pethimbo lyoondima Aawambo ohaya kunu omahangu, iilya oshowo omapungu. Ohaya kunu nelalakano, opo ya ihupithe kunakayidhi kaalwenya momasiku gokomongula nenge momumvo gwa landulako. Ohaya kunu omakunde, omanuwa nakehe shoka hashi longwa momapya.

Aanafalama oya loloka oku longa niikaha yawo yo yene, ohaya longo nuushina woku helela. Okashina hoka ohaka tulwa omahooli, opo ka longe na ohaka ende wala ka landulako, kakwatwa komuntu ngoka teka wilike uuna ta helele. Okashina hoka ohaka kuthapo iigwanga nenge iimbondi mbyoka inayi pumbiwa ko piimeno, mbyoka tayi imbi iimeno yii koke, yo ya vule okuya komeho uuna taya helele, oshoka otaka endelele ke vule aantu.

Aaputudhi yoohi na yo oye li yasimana moshilongo, oshoka ohaye tuputudhile oohi, taye dhitula moondama dhawo nokudhi pungula yaningile dhokomongula. Ohadhi kala dhina omalutu geli nawa no hadhi vulu oku kaliwa komongula.

Aatalelipo uuna yaka taalelapo komafuta nenge komahala hoka kuna oondeyina, ohaya kala yuuvite ombili nohokwe oshoka oya talelapo ehala epe ndyoka inaya mona nale moshilongo shayo nenge moshitunda moka yaputukila. Ohaya kala yuuvite ombili, uunambano oshowoo ohokwe yokutaalelapo moshikando tashi ya.

Uuna omuntu ta munu oondjuhwa oha kwatele mo wo ondjuhwa ndjoka ondumentu ha ku tiwa ekondombolo. Omakondombolo ohaga ikalele uuna aantu taa munu oondjuhwa nohaga tulwa mumwe noondjuhwa dhoondema uuna pwa halika omayi nenge oondjuhwa dha halikila uuyuhwena. Omakondombolo ogeli ga simana oshoka ohaga vulu okupendula omuntu pamuthigululwakalo uuna tagi igi uuna otundi tayi dhenge.

Ondjamba oyi li ongaa oshinamwenyo oshinene, ohayi ithanwa woo takuti, Okahenge Mupaula shipa , ondjamba iha yi tila sha, ihayi tila nande omuti omukukutu. Ondjamba oyo oyili woo oshinamwenyo oshiwanawa shina ondjokonona nohashi gandja ethano eewanawa momapipi ta geya. Ondjamba oyi li hayi liwa no hayi gandja iinima oyindji kaakwashigwana.

Omvula uuna yaloka nawa omeya oha geya niikoki yokohi yomeya moka mwakwatelwa oohi dhefundja. Oohi odho dhili oshinima shasimana komuntu kehe ngoka edhihole no dhili hadhi kandulapo omukaga, ohadhi yulwa noonete, nuundjolo nosho nuushogo uuna omuntu ayula oohi dhe oheke dhilandithapo nenge akale edhi pungula onga osheelelwa shokomongula.

Omeya ohaga holoka moonzo dhayooloka ngaashi, omomadhoya, omuutope, omomithima, noshowo miikweya. Omeya gomomakango nenge gomomilonga ohaga longithwa okunwetha iinamwenyo yetu pethimbo lyoshikukuta nenge pethimbo omuloka gwaloka nawa.

Omudhingoloko guna elandulathano ohagu kala guna etsomukumo ndjoka tali humitha oshigwana komeho ohaya kundathana nohaya paathana omukumo uuna pena oshilonga tashi longwa ngaashi eyulo lyoohi moka kehe gumwe hamono uuwanawa .ohayi itsu omukumo opo yavule ya kongepo oshinima shoka tashiyape oohi dhagwana ngaashi onete yo yakale taya kanana onete ayehe yelipo yo yi imonene osheelelwa shagwana.

Aanafaalama oyo yeli aapenda kamana. Ohaya kala yena oongombe ndhoka dhuundumentana dholudhi lumwe aluke ongele oombalamana oonkwanyama ngombe nosho tuu. Ohadhi kala dhatulwa uupapa, dhina edhidhiliko nenge oshilimbo shamwene ngoka edhi nuninwa nenge mwene gwadho.

Oondjuhwa odhili oshinima sha simana monkalo yomuntu kehe ehole oshinamwenyo. Una wamona oondjuhwa oho ilikolelemo iimaliwa pamiikalo tadhi landula, oto vulu oku ilikolelamo oshimaliwa una wedhi landithapo todhi landithapo yi na omwenyo nenge toyi landithapo yatelekwa. Oto vulu oku ili kolela oshimaliwa una to landitha omayi ano iinima mbyoka hayi zi mondjuhwa, oto vulu oku imonena iisimpo yoye mendelelo nokukwatha.

Ondjuhwa yOshiwambo yimwe yomiikulya mbyoka ya thola naya pumba uuna tashi ya peyakulo lyaayenda. Ohayi longekidhwa ya tulwa metiti ya tetelwa nawa uunyanga niinima ayihe mbyoka yokudhogeka, opo yi vule okuyakula omuyenda. Uuna omuyenda e yi longekidhilwa, oha zi po uuvite etumba, ohokwe nehalo lyokutalela po moshikando tashi landula, oshoka oha yakulwa nondjungu.

Aanongo yokuninga iikunino, oyeli yaninga iikunino momagumbo gawo, moka haya kunu iimeno yomaludhi nomaludhi, ohayeyi kunu miifwagafwaga na ohaya kala tayeyi sile oshimpwiyu momukalo gwokutekela, nogwoku gandja iikulya mbyoka ya pumbiwa. Ohayeyi landithapo nokulanda oompumbwe dhawo dhesiku kehe.

Uuna omuntu ta talelepo, oha talelepo nohauto ye ndjoka yi na uukwatya uuwanawa pomahala ga yooloka ngaashi omagulu ga kola nawa, oshoka momahala gamwe omu na omasilu niikulundundu mbyoka tayi vulu oku kweetela oshiyenditho shoye shi kale shi na ompelengu.

Okamenye oko oshinamwenyo shimwe shoka shili sha gamenwa, ohaka kala miitopolwa mbyoka ya gamenwa ngaashi kEtosha nenge kOkashana, oshowo komahala ngoka gopaumwene ga gamenwa. Ohaka kala ka gamenwa nelalakano opo omapipi gokomongula geye ga tale iinamwenyo mbyoka yaliko pethimbo olyo tuu ndjo.

Omalandithilo osho oshinima shasimana, uuna omuntu amona iisimpo yagwana ohatoto ongeshefa ye etalanditha shoka shili momadhiladhilo ge, opo iimonene iisimpo oyindji ye avule okukwathela aakwanezimo nenge oyana ye. Ohayatungu oondunda nenge omangeshefelo pa mikalo dhayooloka, pamukalo gwoshinanena, pamukalo gwoo ndunda ndhoka dhoshiwambo etayatulamo iilandithomwa yawo, yo tayakala tayalanditha yi imonene iisimpo.

Etosha olyo ehala moka muna iinamwenyo mbyoka ya gamenwa yakeelelwa yi kaleko yi tegelele omapipi goko mongula, ohayi kala ya gamenwa nelalakano uushitwe waa yonukepo nomapipi ta geya opo gatseye kutya kuuyuni okwali iinamwenyo ngaashi ongolo, oonduli nst. Shika ohashi eta wo aatalelipo uuna ta yeya ya talelepo shilongo sho tashi eta iiniwe iipe moshilongo.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka ya gamenwa. Uuna aatalelipo taya ka talela po iinamwenyo kEtosha, yimwe yomiinamwenyo mbyoka haya mono mo ongaashi onduli. Oyi na uukwatya wa pumba, mwa kwatelwa othingo yawo ndjoka hayi hokitha okutala, omalwaala gawo ngoka gomatotombi osho wo omagulu ngoka haga kumitha inaga monika nale. Onduli oshinamwenyo oshiwanawa nohayi liwa ngaashi iinamwenyo iikwawo hayi liwa.

Oohi odho oshinima sha simana, ohadhi tulwa muundama, ohadhi tulilwa mo iikulya hayi pitile mombululu yoonete ndjoka ya shigako opo kadhi pye komutenya. Elalakano lyokutula onete kombanda yokandama koohi opo yi fale mo ombepo ombwanawa yadhindwa momeya koohi, ndjoka tayi fudhwa koohi uuna tadhi toyo.

Uuna kaapuna omeya gokutekela ihe opuna omuloka gwa loka nawa ndele opena oshikunino shili popepi, aanafalama dhingi ohaya kutha ominino taye dhi tula momeya, taya thipi mo omeya moondombe ya tekele iimeno yawo onga omeya gopomba. Ominino dhika ohadhi tulwa pokati kiimeno opo dhi tekele iimeno pomakota, yo yi vule okukala tayi nu yo kaya konge oshimaliwa oshindji shokukonga omeya gokutekela.

Oongombe odhili dha simana na odhili eliko enene komulumentu kehe. Uuna omulumentu ena oongombe, oha kala iiyuvite ena etumba kutya ye omulumentu na oha kala wo ena ohokwe kutya ye onaka likolasha ishewe shivulithe po piimuna yoongombe. Oongombe dhe ohedhi tula oshilimbo nenge uupapa mboka wuli komakutsi, wuna onomola ye yongodhi nenge oshihako shoka tashi dhidhilike kutya iimuna mbyoka oye.

Aanafaalama yoongombe oyo yamwe yomaanaafalama mboka ya dheukika. Ohaya tonatele iimuna yoongombe nokuyi tala uundjolowele wayo, okuza kwaa shoka oshishona sigo okwaa shoka oshinene. Iimuna ohayi tulwa moshinima sha fa iigunda, ano omanga moka hayi tulilwa mo iikulya, omeya nosho tuu. Ohayi tulwa mo nelalakano okuyi keelela komikithi nokiiyamakuti mbyoka hayi li oongombe.

Aanongo yiimeno oyo yamwe yomaantu mboka yena uunongo ngele tashiya poku dhika iimeno, oha yeyi tsike momikwewo unene tu mbyoka yomo falama hayi pumbiwa muunene owundji. Ohayi tekelwa nopaipi dhili mevi dhoka dha longwa kaanongo mboka yena uunongo woku yi tsika. Oopaipi dhoka ohadhi tekele owala pekota lyoshimeno mpoka pwa pumbwa omeya okushi shamina noshowo shi kale tashi koko nawa.

Omunafaalama ngoka e hole oohi oha ningi uundama wa yooloka pooha nomulonga mpoka a ningila a yule oohi dhe ngaashi tashi vulika. Oha tula mo oohi dhomaludhi ga yooloka, oonene, oonshona nenge oondhi dha shiga ko. Oheshi ningi nelalakano opo i ilikolele oohi dhokomongula uuna omeya taga ka pwina noha tula mo omeya uuna omeya ga pwina ta kutha koopomba.

Eshito olya shitwa lyoopala, nampongo okweli shita shili lyayela nolyoopalela kehe shimwe. Iikwamawawa oyindji mwakwatelwa okadhila Ndemuteya. Ndemuteya okadhila komagulu omashunga, okale, okatsimine molwaala ohakakala momithitu moka hamukala omakonkola. Ohaka li uupuka.

Aamuni yoohi ohaya tula uuhi uushona muundama noha ye dhipelemo iikulya dhi kokele momeya yo yavule okudhikutha mo uuna eteyo lyadho lyaadha. Oohi ndhoka ohadhi kala tadhi monika nawa dhi li momeya ga yela nohaga yogwa kehe ethimbo hamu tulwa iiyogithi yago noohi ndhoka dhina uundjolowele kaadhina omikithi dhasha uuna tadhi ka liwa kaantu.

Ino enda ino mona uuna we ende moshitunda Namibia etoshi dhingoloka nawa nawa omuna iishitwa oyindji mbyoka ino mona nale otuna mo omiti odhindji dhoka dha za komahehelwa laka dhoka hadhi ithanwa oQuiva tree otuna mo wo omiti odhindji dhindji katu dhishi sigo opaife omiti dhoka ohadhi opaleke eshito dho odhina wo oshilonga shasimana uuna dha nongononwa nawa kaazaizai.

Aawambo nayo ya zi konima yesiga. Oya longa wo iitaafula yawo ye yi longa miipilangi ye yi longa pamuthika gopashinanena ngono gu li tagu nana aatalelipo nenge aayenda uuna taya talele po momagumbo gawo. Piitaafula yatya ngeyika ohapu ningilwa oonkundathana oombwaanawa tadhi dhimbulukitha omathimbo gonale nogongaashingeyi.

Aanongo oyo yamwe yehole omihoka dhadhoga. Ohaya kunu omatama gopashingolo momikweyo . Ngele gatiligana ohayega likolamo etayega fala pomahala gomalandithilo yamonemo iisimpo. Shino oshili hashi gandja oshilongwa kwaamboka yahala okuga kuna, yakutheko oongaku yega kune. Omatama ngele geli miikununo ohaga tulwa ominino pokati kiimpungu shono shili osho shimwe shomomikalo dhokutekela iimeno.

Oongombe nadho odho wo dhili iitikulwa namwenyo momuhoko gwaandonga , aandonga oya li yatekula pamukalo gwokutekula onga dhili mofaalama, kehe ongombe yili moshikololo shayo tayili omwiidhi no kayina omutima gwokukala yafa tayi hakana noonkwawo, yali yedhi tula moofaalama tayedhi tulilemo iikulya nomeya moka hadhi nwine metemba.

Aalongimapya Aandonga nenge Aawambo ohaya longitha omambakumbaku unene tuu mboka ka ye na oondongi nenge oonani dhokupulula. Ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo oshoka ogo geli haga endelele nogeli ha gamana mbala shi vulithe oongombe. Ohaye ga longitha nelalakano oshoka oya loloka noya tila oku kulupa oshoka omimvo otadhi koko.

Aandonga ohaya kala yena ohokwe yokutaalelapo omavi gayooloka ngaashi unene ngoka gapumba haga vulu okuhengumukapo kombepo , komvula, geetapo omalupe gayooloka ngoka inaaga monika nale. Ohaye shi ningi nelalakano opo yakale yena ontseyo nohokwe meshito, yo yavule okukalombwela shoka yena okulombwels omaluvalo gawo kombinga yonakuziwa.

Oondjuhwa ohadhi tekulwa nomalalakano ogendji otuna wo omakondombolo ngoka haga tekulwa nelalakano lyokulya nenge lyokulanditha oshowo nelalakano lyokulanda oondjuhwa oonkwawo uuna tadhi valathana. Shika ohashi eta opo aanafaalama kaa ya kale taya gandja owala iikulya yokuvalitha dho oondjuhwa inaadhi londwa komakondombolo opo kaa yakanithe ombuto dhoondjuhwa.

Uuna aandonga ya mana oku yungula nenge oku longa iilongamwa yawo ayihe mbyoka ya longa momapya , ohaye yi tula mooshako. Mooshako dhoofifiti, yeyi yoolola mo kutya ngaka omakunde omalumentu, ngano omatokele, dhino oontanga dhiitila mbino iilyawala, ngano omakunde omalumentu nosho nosho. Ohaye dhi tula nomalalakano opo ya vule oku keyi landitha nenge okuyi pungula sha yooloka.

Ngele tashiya piilongomwa yuunamapya nuuniimuna, ohaya kunu omakunde nenge oofukwa momikweyo, nelalakano opo dhivule okupaathana uuhoho. Ohaya tulamo ominino dhokutekela, ngele omvula oyanika kaayiko, yo yavule okumona mo iipalutha, ya vule okutekula omaluvalo gawo.

Ngele tashi ya piikunomwa yopashinanena Aandonga nayo wo oya li ya kunkililwa opo ya kale ye na iikunomwa mbyoka hayi vulu okulandwa moositola nenge yi li pamuthika gopaShiingilisa. Ohaye yi kunu nelalakano ya vule oku ilikolela iiyimati nenge iisimpo uuna ye yi landitha. Ohaye yi tekele nomukalo ngoka gomeya taga zi pombanda okulongitha oopaipi dha fulilwa mevi.

Aandonga oyo yamwe ye hole egameno, oya li ya toto oondjila dhokuya komahala hoka ya pumbwa unene tuu moondundu ndhoka dhe enda miihwa nege moomalukalwa gawo moka ye li . Ohaya toto ondjila yimwe ndjoka hayi endwa kaantu ayehe okuya komahala ga yooloka nelalakano ya vule oku igamena kiiyamakuti nenge kiilikama mbyoka yi li miihwa uuna taya tsakanene yu uka komahala ga yooloka.

Aandonga uuna ya ka talela po ohaya yi niiyenditho. Ohaya ithanekele pomahala ngoka omawanawa ga pumba no inaga monika mo nale nenge inaaga endwa nale kaantu ooyakwawo. Ohashi ya pe etumba nokukala ye na hokwe yoku ka talela po miikando tayi landula nenge oku ka talela po pomahala ga yooloka yi ithanekele po natango.

Oombaka nadho odhi li onga iinamwenyo nenge iikwamawawa mbyoka hayi tekulwa. Ohadhi tekulwa owala dha fa oondjuhwa nohadhi munwa shiikolelela kutya owa hala dholwaala luni. Odhi li pamaludhi ga yooloka ngaashi oombaka oontokele, oombaka oondudhe nosho wo ndhoka dha vundakanithwa dhomalwaala gayooloka. Aandonga nayo oye hole iikwamawawa yoombaka.

Aandonga oyo yamwe ye endele momithitu nomiloye taya tseya iinamwenyo ya yooloka. Oya tseya iinamwenyo ngaashi: iimbungu, ookaandje, oothimba nosho tuu. Oye yi totele omahokololo shi ikolelela komaukwatya gawo ngoka ya kala hayi ningi momithitu nenge mongoya, opo ya vule ye yi lombwele omaluvalo gawo, omapipi tage ya.

Aawambo oyo yamwe yomomihoko hadhi simaneke okuka talelapo komafuta ohaya tsakanekeko iinamwenyo yayooloka ngaashi oombwa dhomomeya noohi nosho tuu yilwe. Oombwa dhomomoya ohadhi dhipagwa opo yakutheko iipa opo yaka ninge omapaya gawo osho woo omagadhi gombwa yomomeya oshoka ohaga panga omakutsi uuna taga ehama.

Uuna efundja tali ya aandonga ohaya longo oonete dhokuyula oohi. Ohaye dhitula dha kambakana mpoka hapu endele omeya nelalakano opo dhi yulemo oohi go omeya kaagaye noohi odhindji. Ohaye shi ningi nelalakano opo ya vule oku ilikolela iipalutha yo ohaya longele kumwe opo kaa yakale tayasi omeya ethimbo efundja tali tondoka.

Aandonga oyo yamwe yehole oku enda nokutala onkalo nenge omahala nkene geli . Te ende noondundu nenge noombuga nokuthaneka omathano yatale nkene eshito lyo opala okuza mowambo nomuushimba oshowo kondje yiilongo ya yoolooloka hoka inaya enda nale. Ohaya thaneke omathano noongodhi dhawodho pa shinanena opo ya vule yu ulikile omaluvalo gawo komasiku gokomeho.

Uuna Aandonga ya ka talela po ohaya talele po Etosha nohaya mono iinamwenyo mbyoka ya pumba noya nika oshiponga ngaashi oompanda. Ompanda oshinamwenyo shimwe sha nika oshiponga sho oshi na ongushu shi ikolelela keyego lyasho, oshoka ohashi vulu okukwatitha omuntu, tashi mu tulitha mokalimosho uuna e shi dhipaga. Ohaya tala wo iinamwenyo ayihe mbika nokumona nkene eshito lyo opala.

Aandonga nayo oya huma komeho ya zi muupika nenge muukoloni wokulongitha oonyala. Oya pewa omauyelele gokulongitha iilongitho mbyoka yopashinanena, ngaashi omambakumbaku gokuhelela, opo ya vule ya mane mbala omapya gawo nenge oofaalama dhawo ndhoka oonene ndhoka taya mana okuhelela pethimbo lyomuloka manga omuloka inaagu pwa ko.

Aantu ngele taya ningi omatalelepo giinamwenyo, komahala hoka giinamwenyo. Ohaya thaneke omathano ya vule okuka ulikila aana yawo. Ohaya thaneke iinamwenyo ngashi oongolo, iiemeno mbyoka ya pumba yomombuga nosho tuu, shika ohaye shi ningi opo yakalekepo oma dhimbulutho go mahala ngoka ya endele nankene geli ga simana meshito.

Aayuli nenge aaategi yoohi ohaya munu oohi shi ikwatelela komikalo dha yooloka. Ohaye dhi tula moombaali, ohaye dhi pele mo iikulya nohaya kala taya dhana nadho dhili nayo moombaali ya lyata mo noompadhi. Shika ohashi eta opo oohi dhi kale dhi na ohokwe yokutanauka uuna dhi li momeya nomuntu ngoka e dhi muna a tseye nkene hadhi kala pakukala kwadho.

Ngele tashi ya pomuhoko gwAawambo, Aandonga oyo yamwe haya yakula aayenda dhingi ngele tashi ya peyakulo lyaayenda. Ohaya longekidha ondjuhwa yOshiwambo, ohayi tulwa metiti nohayi longekudhwa nawa yi li pamwe niikwatowalekithi ayihe yi li mokayaha ki ikalekelwa. Ohashi ningwa opo omuyenda uuve uugumbo ye amone kutya okwa tambiwa ko.

Opuna omukalo omwaanawa gwandukukwapo kaanafaalama unene ngaashi mboka yAandonga yadheulikika , ohaya tula omeya moshinima shafa omunino yili monayilona pokati kiimeno nohayi tsuwa oombululu. Uuna nena komeya kwapatuluka , omeya ohaga endele moombululu guuka pomakota giimeno kooshimwe nooshimwe.

Iimeno mbyoka kayi hole omutenya ohayi kunwa momikweyo ngaashi iimeno iikwawo hayi kunwa yomoofaalama nohayi shigwa nonete pombanda, opo yi vule yi gamenwe komutenya kaayi ganye yo yi koke yi li nawa yi na uundjolowele nuuna tayi teywa kayi ehame aantu momapunda. Ohayi kala wo yi na uundjolowele wu li nawa ngaashika ya kunwa kAayingilisa.

Eshito lyashitwa kuNampongo lyo opala nAandonga oyo yamwe yomamboka ya talalepo omahala gomushimba ngoka inatu ga tsakaneka oku ga enda unene tu ngashi moondundu. Momahala ngaka omuna iimeno mbyoka yili hayi mene momamanya noya talelepo omahala ngoka opo ya tale nokutya iimeno mbyoka ohayi hupu ngini momamanya una ka kuna omuloka. Aandonga oyo aantu yondilo.

Aandonga oyo yamwe yehole iinamwenyo, mbyoka ya pumba. Oya li ya dhewulwa kaazayizayi nkene yena okukala tayi ihumbatele iinamwenyo mbyoka ya nika oshipanga naambyoka inaayi nika oshiponga nkene yena okukala taya ningi omakwatathano pamwe nayo opo yi ikeelele nokwiigamena kiinima oyindji ngaashi iilyani mbyoka yehole naambyoka yaahole.

Aandonga uuna taya yulu oohi ohaya longitha oonete dhi na uundjolo owundji wa tatelwa ko ndhoka hadhi ithanwa taku ti okawindji. Uuna nduno ya tula oneta momeya, oneta ndjoka ohayi yulu oohi odhindji nelalakano ya vule ya gwanithe po edhina lyonete ndjoka ya lukwa kutya uuwindji, oshoka ohayi yulu oohi odhindji pashikando.

Aandonga oyo yamwe ye hole omuthigululwakalo. Ohaya zala oohema dhawo yomuthigululwakalo ngaashi oondhelela, oohema dhoosheshele, omagala gondjeke nohaya longekidha wo iikulya mbyoka haya li pamuthigululwakalo na kehe shoka haya ningi pamuthigululwakalo uuna ku na esiku lyomuthigululwakalo ohaye li dhana noha ya nyanyukwa pamwe onga ezimo.

Aandonga oyo yamwe ye hole oku talelapo omahala omawanawa yi ilongemo shoka oshiwanawa nankene uuyuni wuna oku humithwa komeho. Oyali haya talalepo omahala ga yoloka oku tala nkene gena oku humithwa komeho noshotu. Ohaya kala taya tala opo ya vule oku mona kutya nkene yena oku huma komeho opamwe na zayizayi mboka yeya moshilongo shawo.

Aandonga oyendji oyo ngaa anaafalama , uuna tashiya ponkalo yoku muna nenge yoku putudha iinamwenyo ngaashi oongombe ohadhi tulwa moshinima shafa oomanga shalongwa mokati kiiti moka ongombe hayi yi pokati miiti etoyi pandeke lwa po, opo yi vule oku tuntilwa nenge okutulwa uupapa shoka itayi vulu oku kwatwa komuntu otayi yi mu monitha oshiponga shika ohashi ningwa nelalakano lyokukale kapo egameno momuhoko gwaandonga .

Momuhoko gwAawambo otu na mo omukalo ngoka gwokutekela okulongitha koopayipi ngoka gu li gwa pandika kukehe gumwe. Ohagu zi mopayipi ndjoka onene yi na omeya, tamu zi uutayi wokutekelitha iimeno nenge iikunomwa ngaashi mbyoka yopashinanena ngaashi uukaalota, omakeembilyi, omandjembele, omatama nosho wo kehe shimwe shono tashi vulu oku tekelwa, ohashi ningwa nelalakano opo iimeno yi koke mbala opo ya vule

Ethimbo lyomuloka, aandonga mboka ya huma komeho oha ya longitha oongodhi dhawo, opo ya vule ya thaneke onkalo ndjoka nenge omathimbo gayoolokathana ongula, ya vule ya pungule omathano ngoka ye ye yeguulukile oyana yawo mboka ta ye ke ya momapipi taguuya, na nkene omvula kwali hayiloko tayi udhitha omatale, na nkene eshito kwali hali kala lya opala manga uushitwe inaa wu tutuka.

Aandonga nenge Aawambo shampa ya ka talela po komahala giinamwenyo ohaya thaneke iinamwenyo mbyoka yi li onga oonzo dheshito ngaashi uumenye noku wu hedha popepi, opo ye ye ya ulukile omaluvalo gawo ngoka inaaga mona ompito yokuthika ko komahala gokutalela po komapipi gokomeho. Uumenye owo wu li iinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo naantu mboka ye hole okutalela po.

Uushitwe owuli wasimana nohawu ulike nkene iinamwenyo una yili nuunimwena wa wo, ngashi unene omundonga momuhoko gwAawambo oku hole oku tala nkene iinamwenyo hayi ende, nkene hayi nu ngashi unene onduli oyo oshinamwenyo shimwe tashi ku kumwitha una tashi kotamene omeya oshoka oshina omagulu omale, omuntu oho kala wa kumwa ihe nkene hashi itonyo.

Aamuni yoondjuhwa ohaya lalakanene oludhi lumwe lwoondjuhwa ndhoka e hole, ndhoka ihaadhi tila ondjala, ndhoka ihaadhi kwatwa komukithi noshowo ndhoka ihaadhi pumbwa iikulya oyindji nohadhi kuta mbala. Ohaye shi ningi nelalakano, opo yi ilikolele iisimpo yi li nawa naalandi yoondjuhwa kaya kale taya tende oondjuhwa uuna taye ya koofaalama dhawo.

Ngele tashi ya pomahala goondundu, Aandonga oyo yamwe ye hole sha kopwakopwa. Ohaya tala nkene eshito lyoopala oku li ziilila kokule taya thaneke omahala ngoka pu na oshinano pokati koshinima shoka tashi thanekwa, opo ya tseye kutya iinima ohayi monika ngiini yi li kokule, ya ka ulukile omaluvalo gawo komapupi gokomeho.

Aandonga oyo yamwe ye hole iimeno noye hole uunamapya nuuniimuna. Ohaya kunu iimeno muundooha nenge muupulasitika noku wu tula okukala taye wu tekele kehe thimbo. Ohaye wu tula pooha dhopate nenge momalandithilo moka hamu landithilwa iimeno nokuwu landitha ku mboka ya hala iimeno yoludhi ndoka taya ilikolele iiyemo yawo momukalo gwa tya nga.

Aandonga oyo yamwe ye hole iikwamboga. Aandonga ngele taya kunu omikembindji ohaye ga kunu pamukalo ngoka geli mumwe, haga tekelwa kominino dhoka dhili mombanda haga tekulwa pamukalo gomvula. Ohaye ga kunu nelalakano opo ya vule ya ka landithe, ya lye yoyene noshowo ya gandje kumboka ye li mompumbwe pamukalo gokukwathelathana.

Aandonga oyo yamwe yehole uunafalama, momuhoko gwAawambo ohaya munu oondjuhwa yedhi tula miikuku nomalalakano ogendji dhimwe odhoku vala omayi, dhimwe odho kulya, dhimwe odhoku landithwa. Ohaye dhi tekula niikulya ya yoloka opo dhi vule oku adha omalalakano ngoka taya lalakanene dhimwe odhoku vala omayi ngashi dhu ukikwa methano.

Aandonga mboka yehole okuyula oohi noonete ohaya topolelathana pambepo yuumwayinathana

Ngele tashiya komukalo goohi, Aandonga oyo yeli ya putuka noya huma komeho. Ohaya kwata oongaku ndhoka dhili pomukalo goohi, nokudhi yoga nenge okudhi opaleka, opo ya vule yedhi tule momalukalwa gawo yedhi kukutike noye dhi tule mpoka dha pumbwa oku kala, dhi vule oku kala odho osheelelwa shokomongula pethimbo oohi kaadhi po.

Omatalelopo ogo oshinima sha simana nAandonga uuna ya ka talela po ohaya talelepo omahala ngoka inaaya enda. Ohamu kala mwa kwatelwa oondundu noshowo iimeno mbyoka ya simana na ihayi pumbwa omeya. Iimeno mbyoka ya pumba inayi monika nale momudhingoloko gwAawambo. Iimeno mbika ohayi adhika owala komahala hoka ku na oondundu.

Ngele tashi ya komukale gwomatalalela po, aandonga ohaya ende nomalukalwa gomuushimba taya tala iimeno mbyoka inaya mona nale. Ohaya ende wo nomalukalwa ngaashi ngoka gomuushimba, komahala gokooGobabisa kooKeetmanshop, taa tala iimeno mbyoka inaya mona nale ngaashi mbyono hayi ithanwa melaka lyoShiingilisa ooQuiva tree yo ya vule ye yi luke melaka lyawo lyOshindonga.

Omuhoko gwaawambo nago ohagu ende wo tagu talelepo omahala gayoloka uunene tuu ngoka ngeli mushimba opo yatale eshito nkene lyopala ohaya talelepo omahala ngoka ngani oondundu oshowo omahala ngoka ganika omahala ngoka ina ye ngamona nale ngaashi iishana, omakango gomongwa , omafuta noshotuu ohaye shiningi nelalakano opo ya vulu yaka longe omaluvalo gawo shoka ina gamona.

Ngele tashi ya pomalumuno goondjuhwa, oondjuhwa dhomaludhi ga yooloka ohadhi tulwa pehala limwe nelalakano, opo mwene golumuno a kale e na enyanyu komutima e shi kutya oku na olumuno loondjuhwa dholudhi ndu nohedhi longitha ngiini. Shika ohashi eta ohokwe, opo a kale e na ontseyo mokumuna oondjuhwa odho tuu ndho.

Aandonga nayo oya za konima yesiga. ohaya longitha omikalo dhayooloka dho kutekela . Ohaya longitha omukalo ngoka gwaza mo munino gwa ningwa gwafa oopomba tagu shashamine gwafa omvula . Ngoka ogwo omukalo gwa totwa po nelalakano opo una omuloka gwaya otaya vulu okutekela nomukalo gwatya ngaaka . Iimeno mbyoka yina omeya haga ziilile pombanda otayi kokelele yo yi tuleko iipalutha meendelelo

Aandonga nayo ya tseya uufuuli okuziilila kaazayizayi yoshilongo. Ohaya kunu uungwena nomalalakano opo ya vule okukala ye na omahala goku ithanekela. Uungwena mbuno ohaye wu tekele nuushina mboka hawu tekele wa longwa kiilumbu nelelakano, opo ka vule ka kokelele yo ya vule oku ithanekela po ngaashi ya hala.

Uuna aantu ya katalelapo ehala lyontumba ohaya longitha esiga lyokuyothela ndyoka lyili pehala mpoka nenge hayayi nalyo. Elalakano okulya yo yiiyuvithe nawa onga aantu yeluuva ombepo pehala lyontumba. Oha yayi wo niikunwa yawo yili moshima shokutalaleka shoka shalongwa kaaEnglisa.

Aandonga oye hole iikwayimati, oye hole okwiilikolela iimaliwa okuziilila mongeshefa. Ohaya toola oontantahe nenge oosheshete nokudhi gongela tadhi ningi ombike ndjoka haye yi landitha komatala, mboka haya nu etaya iilikolele mo iimaliwa yawo yaka futile omakwatho kosikola.

Ngele tashi ya pomukalo gokulonga oopate, oopate odha longwa kaazayizayi. Aazayizayi oyedhi longa, inaye dhi longa oyo ayeke, oyedhi longa ya kuta Aandonga nenge aantu moka mwa kwatelwa omuhoko gwetu gwAandonga. Oya li ye dhi longo oombwaanawa nomalalakano, opo ku yandwe okulyata oomboma pethimbo lyiita. Oya li yedhi longo oombwaanawa unene tuu ndhoka dhomoshilandopangelo mOvenduka.

Aawambo uuna taya ende taya patolola momidhingoloko dhawo ohaya ende wo nomomahala ngoka gomuushimba. Ohaya tala nkene eshito lyo opala lya shitwa lya yoolokathana komahala gi ili nogi ili ngaashi komahala hoka ku na oondundu, oondaina nosho tuu.

Aandonga oye ende nomahala ogendji noya mono nkene eshito lyo opala naampoka ihapu mene iimeno oya tseya kutya eshito oli li ngiini. Oya tseya iimeno mbyoka ya yooloka hayi mene pomahala ga yooloka ngaashi iimeno mbyoka hayi mene moondundu, iimeno mbyoka hayi mene kooha dhoondundu, iimeno mbyoka hayi mene kooha dhomeya naambyoka hayi mene momeya. Oye yi thaneke noya pungula omathano gayo ya ningila omaluvalo gawo gokomongula.

Aantu manga ya tseya kutya eshito olyoopala ngiini. Onkene oya li ye ende moondundu nooha nooha dhuuyuni taya tala omavi nenge oondundu, omavi ngoka geli haga pupo kombepo, komamanya, omamanya ngoka haga pupo komeya noshowo nankene geli goopala nokuthaaneka ya ka ulukile omaluvalo gawo, omapipi tage keya.

Aazayizayi oyo yamwe yetweetela omauwanawa ogendji moshilongo Aandonga nayo okwali ya humithwa komeho yankene oohi hadhi

Ngele ta tu munu oondjuhwa, oondjuhwa odha pumbwa oku kala dhili pehala lya andjuka, dhi vule okweenda, dhinuke, dhituke. Oha dhi tulilwa iikulya muupokopoko, wa tetwa mbokawa fa uundini, nelalakano opo dhikale dhina uundjolowele, kaaha dhinlike pevi dho dhi kwatwe komiki, dho dhipe omunafaalama iilonga oyindji yo ku landa omiti.

Aandonga nayo oya mona eputuko. Ohaya yulu oohi momatale e taye dhi tula muundama wopawumwene momalukalwa gawo nelalakano ya vule okuilikolela iipalutha yokomongula. Ohaye dhi tula moondama nokudhi tulila mo iikulya dhi valathane yo ya vule okukala ye na oohi ethimbo kehe uuna ethimbo lyomvula lya ya nenge omuloka kaagu ko we pethimbo lyokwenye otaya vulu okulya oohi.

Iimeno yimwe mbyoka ihaayi pumbwa omutenya oha yi siikilwa noonete, nelalakano opo yi koke nawa yo yikale yili muundjolowele. iimeno mbyoka yakwatelelwamo ongaashi mbyoka yanika iikwamboga noshowo iimeno mbyoka yanika omatindi inayi pumbwa omutenya ogundji. Omatindi ngoka geli kombanda nena ohaga siikilwa nawa noonete nokutekelwa, geli meni lyomuzile.

Aandonga una yaka talelapo komahala omawanawa ndele oyena oongodhi dhawo dhopashinanena dhopomake. Oha kutha ongodhi dhawo eta yathaneke omahala ngoka inaya enda nale. Pethimbo lyongula, etanga tali piti ethimbo lyoshitumbe tango. Opo ya kale yena oshidhimbulukitho sha shoka ya ningile monakuziwa nankene ethimbo kwali hali kala. Omiivo ohadhi lunduluka.

Aandonga oya nongekwa nkene ye na okulongitha omukalo gokukuna iimeno kohi yomuzile. Oya pewa uuyelele mboka kaazayizayi nenge kAayingilisa nkene ye na oku yi siikila, ongele onoothayila nenge niimeno iikwawo nosho tuu. Oya nongekwa wo nkene ye na oku yi sila oshimpwiyu shi yi li meni lyomuzile nankene hayi kala yo opala yi li nawa.

Iikunomwa mbyoka hayi kunwa momuzile ohayi kala ya hapa nawa nohayi gandja uundjolowele unene tuu ngaashi komuhoko gwAawambo, gwAandonga mboka ye hole okuyi kuna. Ohayi kala ya ziza nawa nohayi kunwa yi li kohi yomuzile okukeelela komutenya nohayi tekelwa owala okuziilila koopaipi ndhoka dhe enda pomakota gayo nenge omukalo ngoka gokutekela pamukalo gokushashamina onga omvula.

Aandonga nayo ya zi konima yesiga. Oya tseyitha omukalogopamakwatathano okulongitha oongodhi oonene dhopamalungula. Oya landithathana noku ipa mo omaukwatya goongodhi ndhoka dhopamalungula ngoka omawanawa nokulongitha pamalungula noshowo nkene ye na okuga longitha pamukalo gu li nawa kaagu shi ngoka pamukalo gokuhindathana.

Aanongo mboka yena ontseyo yokumuna oondjuhwa ohayedhi tula muumbamba tayedhi tulilemo iikulya nomeya, tadhi li una dhali nena oondjuhwa dhoka ohadhi koko etaye dhi landitha po nenge yedhi gandje kwamboka nenge koosikola dhoka dhili moompumbwe dhiikulya papingathano lyoshimaliwa nenge lyinima yilwe yokuhumitha komeho ofaalama.

Aandonga ohaya kongo ehala ewaanawa lyoku iyuvithila nawa mpoka hapu kala pu na esiga lyokuyothela onyama, okatala kokulala nokugondja, mpoka pu na uupundi nuutaafula uuna taya kundathana nkene onkalamwenyo tayi yi komeho nawa.

Oondjila dhimwe odha totwa moondundu nomalalakano opo aantu yavule okweenda moondundu uuna taya tala eshito nkene lyo opala momasilundundu nosho woo momilamba momahala ngoka gokuushimba.

Ngele omutu ayi komahala omape oku hole okuthaneka omadhano nongodhi ye yopeke. Ohashi ningwa uunene ngele pehala opuna iinima iiwanawa, ngaashi etango tali ningine ohashi ondotha omeho lela.

Aandonga nayo ya humu komeho nuutsa owe ya mokati kawo. Oya li wo ya humithwa komeho kaazayizayi oku ilonga nkene iimeno yokohi yomatungo nenge yomomuzile hayi kunwa. Oya li ya mono esimano lyawo ya nkene hayi kala yo opala, oshoka ihayi pumbwa etango ohayi tekelwa owala nokukala yo opaleka momalukalwa gawo momani gomatungo.

Ngele tashiya pomukalo gokwiilikolela iiyemo, uuna aandonga yakuna nawa iimeno yawo ohaye shi ningi nelalakano opo yavule okwiilikolela iiyimati mbyoka taya vulu okulanditha kwaamboka kaye na iiyimati , yo taya ilikolele iiyemo yawo pamukalo gwatya ngaaka . Shika oshali hashi humitha komeho nohashi eta edhiladhilo ewanawa lyongeshefa pethimbo olyo tuu lyo. Ohaya putudhile woo aanona yawo pamukalo ombwanawa goku landitha .

Aawambo nenge aandonga oyali haya munu oondjuhwa, oondjuhwa hadhi munwa momalalakano ga yooloka, dhimwe odho lu muno dhoku vala omayi noshowo dhoku landitha. Shika ohaye shi ningi, opo ya vule okwiilikolela iiyemo nenge ya humithe komeho omalukalwa gawo.

Aandonga nayo yatseya nkene iimeno mbyoka hayi kunwa kohi yomuzile, hayi kunwa. Opena mbyoka hayi koko komalamba, kuyeelele welamba nenge hayi koko owala komuzile. Oyili hayi opala noyili wo hayi kala onga enyanyu nomwenyo gwayela uuna yili meni lyetungo omuntu akuutumba eyi tala, oyo omwenyo.

Aandonga oyo yamwe aapenda moku ilikolele oshihelelwa, ohaya ka yuula oohi komatale taya yulu noondjolo oshowo noonete. Ya vule okupalutha omaluvalo gawo, ohaye shi ningi pethimbo omvula ya loka nawa, nomeya geli pokupwinina nefundja opo tali ya, opo. taya vulu okuyuula oohi. Uunaomeya ga ninga ogendji, ihamu ethelwa aantu momatale oshoka otaga vulu okudhipanga aantu, uunona tawu si omeya.

Aandonga ohaya longitha omukalo goopayipi/ ominino oku tekela iimeno mbyoka ya kuna momikweyo, omukalo nguka oye gu yama kaazayizayi nenge kiilumbu nohagu endelele oku kokeka iimeno yopamuthigululwakalo nenge iimeno yawo mbyoka ya landa kaazayizayi.

Aandonga nayo oye endele nomahala taya tala oondundu ndhoka dha hokwa dhafa oomina nomalalakano okuthaneka yeye yu ulukile oyana komapipi gokomongula. Shika oye shiningi nelalakano opo ya vule ya kale yena omadhimbulutho ga nkene eshito lyo opala.

Aaandonga oyo yamwe ye hole iinamwenyo nokutatela po iinamwenyo momahala giinamwenyo mbyoka. Otaya kunkililwa opo ya kale ya talela po omahala ngoka giinamwenyo ngaashi Etosha lyaNuumbwambwa, opo ya mone iinamwenyo mbyoka inaaya mona nale, yo ya vule ya ka hokololele omaluvalo gawo kutya kuuyuni okwa kala oongolo, ngele oonkoshi, mbyoka yi li iinamwenyo ya gamenwa.

Aandonga oyo yamwe yehole iinamwenyo ngele tashiya pomukalo gokugamena iinamwenyo yawo ngaashi, oongombe niikombo, aandonga ohaya ningile iinamwenyo yawo iigunda nomalalakano opo yeyi keelele kiinamwenyo ngaashi ombambungu ngoka geli ganika oshiponga, oonkoshi nosho nosho. Ohaye yi ningile wo nomalalakano thimbolimwe okukwatela po iinamwenyo nokuyapa uuhoho mboka haya tula momapya gawo.

Omukalo gokutekula oondjuhwa. Oondjuhwa dholudhi lumwe hadhi tulwa mehala limwe, nelalakano opo ku takike nkene tadhi koko naashoka dhi hole. Oondjuhwa odho oshinima shimwe sha simana noshi holike unene tuu kaaNdonga ngele tashi ya komayakulitho gokuyakula aayenda momagumbo gopaShiwambo, noshowo momagumbo gopashinanena uuna Aandonga ya huma komeho. Oshoka Aandonga oye hole iinima iiwanawa.

Uuna Aandonga ya longa iilonga yawo yiikaha, ohaya fala iilandithomwa yawo kooha dhopate mpoka hapa piti aantu, nenge komatala hoka haku kala aantu ya ka landithe, yo ya monemo iimaliwa yawo. Ohaya landitha iilya, omapungu, oofukwa, oonyanga nosho tuu. Ohaya ningi wo iilandithomwa yawo, taye yi yeleke moshiyelekitho ngaashi okakopi nenge kondoha, e taye yi tula ondando yoondola.

Aandonga mboka yehole shamunwa ohaya pungula oohi muundama wuli momagumbo gawo nokudhi tulila mo iikulya, ndyoka hayi valitha nenge hayidhi kokitha, opo yakale yena ontseyo nkene iinamwenyo yokohi yomeya hayi kaliwa nayo. Ohayeshi ningi nelalakano opo ya ulikile epipi lyokomongula nenge yalonge omaluvalo gawo nkene uunamapya nuuniimuna hawu ningwa.

Aandonga nayo oye hole omatalelepo. Uuna taya talele po omahala ga nika ngoka haga kala iinamwenyo ihaya thaneke nenge ohaya thaneke omathano giinamwenyo, opo ya vule ya ka ulukile omaluvalo gawo ngaashi oonduli, oonkoshi iinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga noya vule ya ka kunkilile omaluvalo gawo, opo ye ga ngongosheke ga vule ga fadhuke po uuna ge yi mono momaluhwa uuna taya yi kosikola.

Aandonga ngele taya ka talela po komafuta mboka ye na iiyenditho ohaya yi niiyenditho yawo ya ka talele po komafuta yo ya vule yi ithanekele ko. Shika ohashi eta edhimbulutho neyiuvitho lyonawa onga ezimo uuna taya ka talela po. Ohashi eta wo onkalo ombwanawa, opo uunona mboka wu putuke wu na ohole yaavali yawo nkene haye ya fala komahala ga yooloka.

Aamuni yoohi mboka ha yedhi munu muundama womomagumbo gawo oha yedhi tulileko esipili kombanda opo dhikale tadhi vulu okunana aatalelipo yo yavule yi ikolele iiyemo nenge iimaliwa mbyoka tayi pumbwa okulongitha natango olukalwa woohi dhivule oku eta aatalelipo oyendji momagumbo gawo nenge miitopolwa yawo moka ha yazi.

Aawambo uuna omuloka gwa loka nawa ano omvula ya loka nawa ohaya kala ya landula omadhiya taya kongomo iikunomwa nenge iinima mbyoka hayi mene momadhiya ngaashi oongungu, omavo oondago nosho tuu. Ohayali oondago noongungu nelalakano oku simaneka eshito nonkene iimeno mbyoka yomatindi hayi holokamo momeya.

Aandonga ohaya longitha omayemele nenge oopulasitika dha tsuwa oombululu, opo ya vule okutekela iimeno yawo. Ohaya longitha wo ominino ndhoka dheya ngashingeyi pashinanena hadhi tsuwa oombululu dhu uka pomakota giimeno, opo ya vule okutekela iimeno yawo kaayise komutenya.

Aanafaalama mba haya pungula oohi ohayedhi pungula muundama nenge muuponda wayo nomalalakano opo ya vule oku dhi kwata pokwenye uuna dha koka nawa. Shika ohashi eta opo aantu yi ikeelele komukaga ano kunakayidhi kaalwenya uuna kaapuna oshipundulithi shoshi mbombo.

Aandonga oyo yamwe ye li wo ya za konima yesiga. Aandonga mboka ye na omapya ga kokolwa nawa ohaya longitha omambakumbaku okupululitha omapya gawo. Ihaya longitha oongombe, oshoka iinamwenyo yawo oya tila yi loloke. Ohaya longitha iinima mbyoka yopashinanena ngaashi omambakumbaku gokupulula noshowo omambakumbaku gokuhelela nenge uushina wokuhelela okulonga omapya gawo yo ya kwatele po uundjolowele.

Pethimbo lyokuteya aandonga oyo yamwe yali ya kotoka .Ohaya teya noombele ,ya landa oondungwa yamwe oyedhi tunga yoyene yamwe mboka yena omawino oyali ya longitha iilya yawo mbyoka ya teya moombaali okudhifala kolupale hoka kuna iilya nenge haku yungululwa iilya. Nguka ogo kwali omukalo omuwanawa goku humbata iilya.

Aandonga nayo ya zi konima yesiga. Ohaya tula oohi moondama. Ohaye dhi tulile mo omeya niikulya, opo dhi vule okukala tadhi yogo dhi li kohi yoondama, dhi li momalukalwa dhago ngaashika dha hala. Ohaye dhi tulile mo iikulya dho dhi koke ya vule yi ilikolele iipalutha yawo yokomongula yo ya vule ya tseye shoka dhi hole uuna tashi ya ponkalo yuunamapya nuuniimuna.

Aandonga uuna ya ka talela po ohaya talelepo nohaya tsakanene ko naazayizayi mboka taya thaaneke oondjamba nenge iinamwenyo mbyoka inaaya mona nale. Ohaya kala yena etumba yena ohokwe nokutseya kutya eshito olyo opala.

Ngele tashiya keshito lyaNampongo Aandonga nenge omuhoko gwAawambo ogo gumwe guhole okutalelapo omahala gayoolokathana. Shika ohaye shiningi opo yavule yatale omahala nankene eshito lyoopala opo yavule yatale uuyuni nkene wuli. Aandonga oyali haya ende taya talelepo omahala gayooloka opo ya tale mpoka puna evi ewanawa lyokulongo oshowo mpoka puuwanawa nokukala opamwe nomaluvalo gawo.

Aandonga nayo ya zi konima yesiga. Ohaya longulula omeya ngoka ga kaka haye ga momatale nokuga tula omiti ndhoka dha longwa kaananena ngaashingeyi nelalakano opo ya vule oku ikeelela komikithi. Ohaye dhi longulula taye dhi tula omeya nosho wo okudhi tula mootenga opo ya vule ye dhi longithe komongula yi igamene komikithi.

Ngele tashi ya pomukalo gwoku kuna iikunomwa, aandonga oya tsuwa omukumo nomukalo ngoka gwoku tekela nopayipi , iimeno mbyoka yili momukweyo, ohashi lalakanene nenge ohashi tsu omukumo omuntu avule okwilikolela iiyimati ka halonge nuudhigu pethimbo lyomuloka gwaya. Oha patulula owala ko payipi, imeno ayihe tayi tekelwa.

Aandonga mboka ya huma komeho, noye na iihauto ohaya uvathana nookuume yaye niihauto yawo moondundu dhomavi moka muna oondeyina, yaka hinge oohauto dhawo koondeyina noku iyuvitha nawa pamwe nookuume kawo. Ohaya shi ninga mohata ithaaneke omathano ya kale ye na edhimbulukitho lyonakuziwa yawo.

Ngele ta shi ya piikunomwa yiikwamawawa, oombaka odho dhimwe woo ha dhi gandja uuwanawa moshilongo. Oombaka oha dhi vala uumbakona mboka ha wu tekulwa noku muna nomalalakano go ku landitha osho wo oku vala omayi niipumbiwa yimwe momagumbo.

Aandonga oya simaneka uushina mokufula iilambo iile uuna taya fulile omankolo gawo nenge taya ningi omagumbo gawo. Aazayizayi oyeya longo omukalo ngoka omuwanawa gwokufula iilambo taya longitha okashina komahooli nankene shi li sha simana opo kaaya kale taya monitha omalutu gawo iihuna, taga pu omeya kokufula iilambo iile. Aazayizayi oya longa aantu oshindji nAandonga otaya humu komeho nuupu.

Aantu mboka ya huma komeho uuna taya ka talela po ohaya dhana wo iidhano ya yooloka ngaashi mbyoka hayi dhanwa momeya oku longitha omikalo dhopashinanena noku ithaanekela kuuhala mboka uuwanawa wuli ko wanuninwa aantu mboka ya hala oku iyuvitha nawa noku kala yena omadhimbulukitho gomatalelepo ya ningile monakuziwa.

Eshito sho lyashitwa lyopala oyashitwa lina oodhila dhomawukwatya gayoloka, ontsa oyo odhila yimwe yina omeho hagamono kokule nohayi kala yili mombunga nenge momithitu moka mwathita mo omuna iinamwenyo , ontsa oyo odhila hayili onyama yinamwenyo ndjoka opepeka noyina elago lyafewa kombambi.

Otuna wo iimuna momuhoko gwaawambo ngaashi oongombe, oongombe dhomahini dhoka hadhi tupe iipalutha ngaashi omahini uuna gahikwa oshowo omagadhi goongombe ngoka hatu tula komweelelo gwetu ngaashi komakaka lyompungu oshowo koondjuhwa.

Melaka lyoshiwambo otuna mo iikwamawawa oyindji hayi tekulwa momikalo dha yooloka. otuna mo eputudho lyiikwamawawa ngaashi oondjuhwa, oonkanga nosho tuu. Ondjuhwa ohadhi putudhwa dhili kiikuku nomalalakano gayooloka, odho ku vala omayi, osholumu no nosho woo dhokuliwa. Ohadhi kala dhili mehala lyaandjuka lyayela nawa nohadhi pewe lwako iikulya opo dhi koke nawa dhili nawa.

Aawambo ohaya longitha oondunda dhoohozi ndhoka dha tungwa noondhopi dhoshiwambo dha longwa momaloya okuninga oondunda dhawo dhokulala ngaashi oondjugo, oondunda dhaamati dhokehale nosho tuu. Ohaye dhi kumbu wo nomwiidhi ngoka hagu mene momadhiya opo oondunda dhawo dhi kale dhatalala dho oondunda ohadhi kala dha dhengwa miiti.

Aawambo oha ya longitha woo omikalo odhindji dho ku ninga iikwatelwa ya wo ngaashi oontungwa moka ha ya humbatele, oha ya zala wo iikutu yopamuthigululwakalo ngaashi omihanga, oombende, oshowo oonyoka nenge iimona moombunda dha wo opo yasimaneke omuthigululwakalo gwaawambo. Oha ya longitha woo omaluhwati oku komba uuna ta ya tsu iilya yawo.

Melaka lyetu lyOshindonga uuna tatu tekula iikwamawawa yetu ohayi pelwa moshikwangwa shimwe, opo yi vule okulya yo yi kale yi na ohokwe yokulya yo yi vule okuputudha uuyuhwena wadho. Miikwangwa yadho ngele tamu tulwa ohamu tulwa omeya ge na omuti, iikulya opo dhi kale dhi na uukolele dho dhi ikeelele komikithi. Iikwangwa nenge iipelwa mo yoondjuhwa ohayi kala wo ya yela, opo yi keelele oondjuhwa komikithi ngaashi uulolo.

Melaka lyoshiwambo aawambo ohalongekidha ondjuhwa ndjoka hayi vulu oku temenwa omuyenda teya po ena etumwalaka nenge kenasha teya okutalela po .Ondjuhwa ndjoka ohayi tetekwa metiti lyahongwa nawa pamuthika goshiwambo nohayi tulwa mo inayi topolwa sha. Ohayi kala woo yalongekidhwa nawa yili kohi yomagadhi gongongo notayi nana omeho.

Momuhoko gwAawambo namo omu na wo iikwatithi yoohi mbyoka hatu kwata nayo momatale ngaashi iishongo, oonete noshowo omambwalungundju gomandooha uuna aantu taa yulu oohi.

Melaka lyetu lyoshindonga ngele tashiya poku kuna nokumeneka iikunomwa, ohatu kunu iikunomwa yili momukweyo pomakati gawo pwatekelwa, pena ominino dhokutekela uuna omvula nenge omuloka kagu li nawa. Shino ohashi kwathele iimeno opo yivule okukokelela, yili nawa yoyi gandje iiyimati tayi vule okuliwa noku kokeka omalutu gaantu.

Momihoko dhaawambo uuna omuntu ahulitha ohaya fumvikwa nee pomawendo mpoka pwa fumvikwa ezimo lye nelalakano opo yakale ye sheethane ,mboka yali momwenyo naamboka yelipo ngaashingeyi haya fumvikwa shi ikolelela komazimo . Ohaya fumvikwa woo momankolo uuna pwasa nande okahanona

Mokulonga iiyimati ohatu longo woo iiyimati yo maludhi gayooloka ngaashi omatama, omanuwa nosho woo iikwamboga oyindji, omatama oha ga vulu okukunwa momikweyo gavule okwiima nawa ga tuleko, pokati komatama oha pavulu woo oku nunigwa omikanka dho ma kuungulukilo gomeya oshowo omikanka mpoka ha tuvulu oku tulapo uuhoho opo omatama giime nawa.

Momuhoko gwaawambo aawambo oha dhike oondundu dhawo nenge omalukalwa gawo. Yega dhika miiti yedhi dhengela niiti tadhi kumbwa nomwiidhi. Oshowo tadhi tungwa noodhopi dha tholomwa momaloya nenge dhimwe tadhi tungwa wo niiti. Dha dhikwa dha dhingolokwa kiiti mbyoka hayi ithanwa iithini nelalakano oku kalekapo egameno noompungulilo dha kola.

Elaka lyoshiwambo lyetu uuna tatu hugu oohi uuna omvula yetupa omuloka gu pandulitha ,oha tu longitha omikalo dhili mbali nenge odhindji dha yooloka dhoku huga oohi. Oha tu longitha omandoloma ngoka ga tetwa oombululu tatu hugu oohi nenge iishongo oshowo oonete ndhoka dha kulupa hatu vulu oku huga nadho oohi.